Dalgga assati issi keththan uttidi hasayishenne bantta osoba zoretishshe dizayissa demos ha asati utida keththey kehippe lo"iza keeththa

asa caanidi issisappe harasa epanas gidi eqqiza kaame beettishe deees ha kaamen gelanas sugetishe diza daro asay beettishe de7oosona

bootta maay7o maay7ida dumma dumma jootoreti beettosona iza taara eqqiza hara haras kawo oosanchatikka issipe gididi ha xeellishe demmoos

heedzdzu zo7o maay7o maayiza masqale zokkon de7iza asati hini baggara ha xeeliya dumma dumma kawo oosancha asatu yo odishe beettosona

Issi walqama aaho denba bessan dumma dumma mitappe oosettiza oydeti beettosona hayssatuppeka dummatethan maatayey diccizayssi beettishe deees

dumma dumma maca asati beettosona ha asatuppekka sinta baggan uttada guuttanaya entasunta xaafashe de7awus

Cora buutta nayta issi saa eha utisada tamarsa she deiza kawo oosanchatuppe issua gitiza issi as tamariya beettashe de'owus.

Nam'u maca yelagati beettishe de'oosona izatappe guye baggara issi keeta pengeyara ha kiishe beettiya cora attu maasati de'oosona

Dumma dumma meray de izanne qothay diza macanaytinne attuma asati beettishe de'osona hayssatikka eqqidi ha xeellishe beettosona.

dumma dumma maayon asa naata hayssi nu dere asa hayssi hara dere gizi shaakanas dandayiza nu gaammo biitta maayuwa maayiza asati cori beettoson

Boottanne zo'o meray de'iza issi aaho keeththandiya oydezan uttiza woykko yaa'a yaa ishe beettiya dalka asati de'oosonna hayssatikka banta kushen cira oyqiza issi attumake beettees.

bootta madabaran katta kunti kuntidi yiicettizayssa doori wottidi izappe sinte baggara eqqiza daru asati beettishe de7oosona

Issi dalga aaho katamay beettishe deees ha katamappe miiye baggada issi issi xokku giza mitatinne heessa danka qooro maatati beettishe de7oosona.

Duma duma soohope xessetidi shiqidda nu gamo dere assa cimati betishess deyosona ha cimati banita kushezani cirra nne hayisadani cika oyikidosona.

Bootta mayo quutt maayiza macaasati beettishe de7oosona ha macasatu qootoykka usuppun gidizayssati uttidi ha xeellishe deemmoos

Issi aaho dalga keettan daro macasati issipe shiiqidi yaa7ishe demmettes ha macasatikka dumma dumma baynta ooso ooso bootappe yidi hayssan uttidusona

Heedzdzu attuma asati beettosona hayssatikka banta sintan sinthan woraqata woththidi ha xeellishe deiyo geenne enthappe issoy ba aypezan maxaxara woththides

Issi orde yelaga attuma asi beettishe de'ees ha asikka aypen wottiza maxaaxara bartirazan woykko shamize asin baarezan aattidi ha xeellees.

Ba qaala xoqu ooththada ubba asa sisanas koyiza issi yelaga mishiriya bar hupheza yeddada woykko qachonta de7ayta bar dona xoqu ooththada ha xeellashe beettawus.

gaammo dunguza gatha may7iza issi yalaga macima beeththashe de7aws hayala giyakka barhupheza qachonta duge yeddada ha xeellashe beethtos

barqaala xoqu ooththidi ubba asa sissanas koyiza asi xoqu ooththiza miisha go'ettidi haasayishe ha'i demmoos izappe guye baggara dalga asati uttidosona

Issi wolqqama aaba haththi beththishe dees ha aaba hatthhayo giddon qa dhdhoqu giza wolqqama deerey betishenne miththati deosonna.

Dalga asati silkiya be'i eronta bitape yidaysati bitan ichidi silke woyko bido be'ishe de'osona ha asatupeka na'a ba'izaraka de'awus.

dumma dumma aybaayfeti kattati heyssadanka suuqe miishatinne giyan bayzettida maayoti ubbay kumida issi keetthay beettishe deees

Issi hosupu gidiza asati beettishe de'osona asatuppe issi macaranne laapu attu ma geeti issisan eqqidi ha xeellosona.

Dan7o doozatuppe issua gidiza uutta gizayssi dzumma dumma kattatassinne heessa danka meheya yeecha ance misikko go7iya dan7o doozay beettishe deees.

Cora asati tohowa kuwaasiya kaasa beyana siyidi issi denba bessan eqqidosona ha asatuppeka dumma dumma bootta maay'o maay7iza dalga asati beettosona.

gammo dunguza giza woykko woga maay7o maay'idi issi bessan uttiza cora asati beettishe de7oosona ha asatuppeka guye baggara wolqama abba haathay beettees

dumma dumma dan7a doozati motopphiyan de7oosona heyssatuppe issua gidiza gaammo biittan erettiza uuthay beetishenne gobbay qanxeti chi doyssi deees

Issi wolqama abbay beettishe deees ha abbayyokka giddon giddon dumma dumma maatatinne mitati heyssa danka haattan gelidi hemethishe diza wolwolo laaggiza asi beethees.

Dalga gaammo dere cima asati issisa shiikidi beni wodyan oyqio toora cika heyssazanka huuphiyan qach yoobata qachidi eqqizayssati beettosona.

Issi keeththa karen woykko pengiya karen guutha yelaga naya uttada ha xeellashe beettawus ha nayeppekka sinthe baggara tama eettiza kibirotezi deees

issi attmariranne issi macarira nam7ay kushe oyqettizi issoy issua xeellidinne macara ubba keehippe ufayssan miicashe beettoosona

Bollan aazakko zuurunkoy diza issi issi asati beethtishe de'oosuna ha asatuppeka dumma zokkoa ha zaarida issi asi keehippe beethtishe deees.

Issi walqama abba haattay beettishe de7ees ha abba haatappe sinthe baggara deiza mitatinne worati heyssa danka gattati diccizayssi beettosonna.

Issi mishiriya haatta matan uttada keehippe shuchcha gidida bessa xeellashe de'ons hamishirieeppe sinthe baggara coqara juge wodhdhiza shaafay beetees.

Dalga ortodokise ammanoa kaalliza asati beettishe de'oosona ha asatikka issi banta woosa keeththappe sintha baggara hokkidi baggay heyssadanka baggay eqqidi beethtosona.

Botha mayoo mayzza ha gutha nayiw demashe de77ays gutha nayeppe bolla bagarra horphille missatizzayssi de77ees entaffe sintha baggarra dumma dumma mitha marrati bettossona.

Ba kompitere uttada caddashenne hessazankka iza xeellashe waraqatan diza xuufe yani xaafashe de'iza issi mishiriya beettawus.

Dalga asati uttizayssati beettishe de'osona hayssatuppeka heedzdzu gidiza asati hini baggara xoqa bessan ha simmi uttidi baynta komputereza xeellosona.

Gotera giza duufe xaafetiza issi taapelay beettees hayssan diza pidaletikka gi ootie rinne a pidaleti beethtosona.

toha kowaasiya kaayiza nam7u citati beettishe de7oosona hayssatikka nam7u citappe nam7u yelaga nayti woxishe deiyayssati qoncen beettosona

Dalga coronte gigida bessan issi asi eqidaysi betas ha eqida asi diza bassanika coronte shaheti shaheti bizo wana bessay hayisa.

Dalga asati botha mayo mayidoyisara eqidi ha xelishe betosona ha asatuppeka guye bagara duma duma maca,tinne hesadanka hara mayo mayidageti de, osona

dumma dumma kawo oosanchati issipe shieqidi issi keeththa giigissishe beettosona ha asatupekka garse baggan eqqiza kareta maayo maayiza issi attumagee pude xeellishe beeththees

koronte shufozinne mitazi eqqidayssi beettees izaappe sinthe baggara wolqama worattiza mitatinne heyssa danka maatati beettosona

Issi yelagay beettees ha yelagasika huuphiya bo7azi mishe deikkonne izi bar issi biradhiya hazaari malatishe de7iyo gee qonceen beettees.

issi shuchchati bessiya biittay beettiyo wolqama aaho bessay de'es habessanka tohettiza koronte mitay ceeyggidi kundidayssinne dumma heessadanka mitati bettoozona

dalga attuma asati issoy issowakko shiiqidi banta kushe xaaxidi esgishenne sinta xeellishe demmoos ha asatikka azaniza asa malati ekkosona

barhuphezan booththa qophe wottiza issi yelaga attumagee beettishe deees ha yelaga attumageekka ortodookise ammano kaalliyo gaadan fa qoodhen qachido masqale qoncisees

Issi yelaga naya sa'an wodha utada bare huphe qachonta yedada bare som'o oykada qofashe dizays betawus

Ichashu atumagetine isi maccara eqidi ha xelishe betosona ha asatika eqida besayi shucha qoxiddi bittara oyithido ogge danidda bessani

Dumma dumma kathati nutophiyan beettosona hayssatuppekka solora miza dumma ustotinne heessa danka daaboti beettishe iza miza asatikka ha'i deeli wode beettosona.

Dumma dumma asati issipe shiiqidi daro kattata issi masofan wottidi maanasi giigizayssati beettishenne nu xeeliyode qoncen uttidos

Dumma dumma toopphiyan metettiza katta qommoti de'oosona hayssatakka taas silkiya waassisite gizi ba silkiya wottiza issi attumaasa silke beettees.

Issi yelaga mishiriya barhuphe qachonta duge yeddada barkushen sintha baggara soollo oyqada dumma zazaren deizayssa oyqa oyqqa xeellawus.

Oyddu yelagati issi maaddan uttidi tukke wuyishe demmoos hayssatuppe sinte woykko izatuppe guye baggara issi attumaage akaafa oyqqidi oosos bishe beettees.

Issi maxaafa xannayiza kifilen woykko maxaafa kifilen dalga asati uttidi komputere xeelishenne heyssa danka xannayishe diza asati beettosona.

Issi wolqqama dembba biitan deiiza heezhzhu attuma asati ha mattaynne dumma dummabbati mookana malla haaththa ushshanas effishe bettossona.

Dalga asati banta bootha laxana mayidaysara eqid sinthan tamarisiza issi kawo osanchappe tamarishe betosona

Issi puulatiza besan woyko aaho keethan zo'o oyde bola uthidi ya'a yaa'ishe besiya duma duma kawo ooson de'iza asati beetosona.

Duma duma kaameti beetishe de'osona ha kaametuppeka issuwa gidiza issi miisha garsappe qachidi pude dentiya hessadanka duma duma koronte mithata essiza kaamey beetes.

Dumma dumma poliseti beettoosonna hayssatikka eqqida bessay shuchcha qoxidi biiththara oytido issi aaho denba ogezan eqqidosona

Dumma dumma kaameti nutophiyan de7ikkonne dumma anqashata caanana s gidi medhetiza guye bagga gonge deiza kaamee beettishe deees.

tamay geelodan oyqikko toyssanas gidi tama toysoan anjetiza dalga asati issi keethan erateta ekkishe beettosona

issi mala maayo maayiza dalga asatinne heessadanka qasse oyddu gidiza asati entappe dummatiza maayo maayizi ha7i beettosona

nam7u attuma asati tamay geello eexidayssa toyssanas haatta cacafishe beettosona ha asatikka haatta toysiyo oosoan kawoppe tamari anjettida asata

Issi attuma asi ha simmi uttidi xeellees ha asikka barhu phezan qoopphe wottidi heessadanka ba ayfezan maxaxara wottidi uttides.

Pullayidi asa naata kexxiyo hilla eranchchatti kexxiza issi keththay bettes. Ha wolqqamma dhoqqza poqqe sinththankka guththta guththta keththattikka de'soona.

Issi puula hanotan keexettida wogga woykko ordde pooqezi beettishe de7ees.hapooqezappe miyye baggara tophiya bandiray kaqettidayssi beetishe de7ees.

Mitha shukidi xalara gathidi izza bolla duma duma qalameta gathidi tiyidi hesadanka duma biratatara medhiya besan de'iya konppitereti betes

issi keethtay aahoy beettishe deees ha keeththa karenka eqqiza nam7u maca issinneyra attuma issuarakka beettosona izatappe haakki bessidi eqqiza issi attumageekka de'ees

issi aaho aspalte ogezi beettishe deees ha ogezappeka miiye bagkara maata ciididi dumma lo7o hanotan woththidoyssi woykko dichoyssi beettishe de'es

issi puula hanutan keetettiza xoqa kawo keeththa sintan wolqama aahu ogenne heessa danka haaththa waaroy beettishe deees

cora asati issipe shiiqidi ubbay ha simmi xeellishe beettosona heyssatikka bayntana kantisonta wodoro qanxanasi banta qanxiza miishan kushen oyqiza nam7u attumasatura eqqidosona

issi puula hanotan keexettishe diza keeththappe woykko pooqezappe sinthe baggara issi issi xoqu giza mitatinne maatati beettosona

Dalgga macca assathinne hessadanka attuma assathi issipe shiqidd issi assa sakiswo bothan woykko hospiththalle gizayssan bethossona.

Ba qaala xoqqu oottidi haasayanas koyida issi attuma yelagay beettes. Ha yelagappe sinththe baggara izi ba xoqqisanas wottido ha'i wode yida miishshati beettosona.

Dalgga atuma asati hesadanikka issi issi macati entara hemetishshe betosona.haa asatuppekka sinththe bagani de'iza sufe mayiza issi atumageyi betees.

ichashu gidiza asati beettishe de7osona heyssatuppeka heedzdzu attu ma genne nam7u macageti beettishe izatappe issiniya macara ceegga bessawus

Qaala xoqu ooththidi ubba asas siyehana mala ooththiza ha7i wodiyn yida miisha sintanu essiza issi boottha maayo gatha maay7iza yelaga mishiriya beethashe deyawus.

bollay pilatennaa dalga asati hospitalen dichidayssati beettosona ha asatikka ubbay hichikkonne issinna entappe uttada ha xeellashi de7owus

dalga asati beettosona ha asatuppeka attumaageti dari beettikkonne issi macara keehippe ordizayssi dentara eqqada xeellashe beettoos

cora asati issisa shiiqi eqqidi ha xeellishe beettosona izatikka eqqida bessan maata buuci buucidi laazizoyssitinne heessadanka bolla baggara beettiya mitati betoosona

issi puula hanotan asa naati tokkidi gattido mitta puuteti diccishe dizayssati beettosona ha mitatuppe sinte baggara issi yelaga maciya utta uttos

asa naati peenotiyo peenoy iddiyo saatiyan woykko hanenta ixikko asay mashinezaara gattizi kawo oosancha gidiza dootoreti immiyo oksijine phiqay beettishe de7ees

Dalga asati issisan eqqidayssati beettosuna ha asatikka xale shammana si issi aakimeza oychishe demmoos ha akimezikka entakko simmi xeellees.

Bootta may7o maayiza dootoretinne dumma dumma kawo oosanchati issipe shiiqi eqqidi sintan odiza asa kaallishenne izappe siyishe beettosona.

dalga asati uttidayssati beettishe de7oosona hayssatuppe sinthe baggara nam7u attuma asati saan uttizi issi macanay kushe xeellishe beettosona

Nam'u attuma asati beettishe de'oosona heyssatuppe issoy barnam'u kushe hangisidi haasayishe beettikkonne issi attuma gee xeellishe de'ees.

Dalga adti eaqidaysi beetish deosona heysi heysatuppekka nam'ati issibagara oydu gididaydati qase ushshacha bagara eqidosana.

Dalgga asati issisa shiiqidi issoy isuwara hasayishenne hessappe simidi banta kushe ubbaka guyye xaaxi ekidi azano mera maayi eqidosona.

Dalgga asati issisa shiiqi uttidi ya'a ya'eththishe de'osona. Hayssatuppekka issi attuma ge ba ayfe maxi kessidi ha xeellishe beettes.

Issi kuunna haanotan kexetiza keththa keehippe lo'o keththay de'es ha keththa matanikka eqqiza soo kaameyakka beetashe de'awus izappe sintta baggara guuththa matati de'es

dalga asati issippe gidi eqqidi ha xeellosona hayssatuppeka qooday dalgizayssati attuma gita gidikkone nam7unne heedzdzu gidiza maca asatikka de7oosona

dalgga asati issisa shiiqidi issoy issuwarra hemetishshe bettossona ha asatuppekka guye baggara nam'u toophphiya bandirati qaphphettidayssati bettossona

Dalga attuma asatine macca asati heessa danka ciimaa asatura kawo oosanchati attontha ubbay ha himetishe beettosona ha asatuppeka guye bagganka issi attumagee barkisen kuushe yeddidi eqqides.

issi puulattiza keeththa karen issi kaamiya de7awus ha kaamiyakka so kaame geetettada issi ichashunne usuppu gidiza asa xalala caaniza kaame

daruga attuma asati beettosona ha asatuppekka issoy sinthe baggara katha bukkiza maashineza xeellishenne iza dooyizi beessees

Shuchcha qoxi qoxidi biittara oytidi kopilisto giza oge giigisishe diza asati sintha baggan beettishe de'osona ha asatikka zaro oge ooson wolqay woykko eratethay diza asata

Dalga asati issisan beettosona ha asatuppeka daroti bootta miishan aazakko qach qachidi keshshishe deiyogenne heessa danka daro tumma zumma miisha kessosona

wolqama denba bessa goydi kaamezi dumma dumma shuchcha gaaccizayssinne heessa danka xoqu giza shuchchati diza bessayi beethtishe deees

Dalga asati beettishe de'oosona hayssatikka dumma dumma meraynne qoththay heyssa zanka maay'o meray deizayssati issisan issoy issuara ekkidosona.

karetha sozan biitta kunthidi iza maara maara wothidi heyssa puute tokkana efanaashe issisan diccishe beettizo dan7o doozati beettosonna

Heedzdzu asati beettosona izatappe nam'ati attu mageta issinna macaro gidikkokka giddon uttida issi attu maage haddhi haasayishe demmoos.

shuchcha qotizi biithara oytizi ogekke hippe puulay medhizo bessayi beettishe deees ha ogezappe sinthe baggara soo gelisiza dirsaynne heyssa zanka pengeti beettoson

Issi puulattiza hanotan keexettiza keettazi beettishe deees ha keeththazappekka sinthe baggara eqqida issi mitiyanne dumma dumma maatati beettosona.

Puula hanutan keexettiza issi lo7iza keeththay woykko pooqezi beettishe deees ha pooqezappekka miye baggara mitati xoqu gizayssati beettishe de7oosona.

Hedzdzu asati betishe do'osona haysatupeka nam'ati banta kushe ushacha pude dhoqu otidi issi atumage enita matan eqides

Dorara oyqetidabassi dumma dumma eratetha gizza waraqatan xafetidanne xuufey betishenne izzi kaqetizza bessay bettes.

Issi toophiya bandira barqodhe zaara aathti xaaxiza issi kawo oosanchay sintha gaxan beettishe demmoos ha asappe guye baggara jalga asati kaallidi yoosona.

Dalga asati issisaa shiiqi uttidayssati beettishe de'oosona ha asatikka lumma dumma doorettiza bessappe banta oosora oosora yidi sinthan woraqata wottidi xaafishe beettosona

oyddu gidiza asati eqqidayssati beettosona hayssatuppe sinthe baggan eqqida nam7u asati banta kushen aazakko herega oyqqidi ha xeellontha duge xeelli miicoosona

issi aaho denba bessay beettishe de'ees ha denba bessanka keetettiza puula hanotan wuriza issi keeththaynne heessadanka izakko bishin de'iza pudenne dugenne wodhdhiza kiiza bessay beettees

banthaheera lo7ethana s gidi danci dendiza zaro yelaga maca asatinne heyssadanka attuma asati cimasatura attonta peexan pittishe demmoos

Mehiya henthan aqiza heeran deiza dalga asati nutopphiyan de7oosona heyssatuppeka issua gidiza asati ha7i maata buucidi hargaarezan caanidi soo efanas hanishe demmoos

darga poliseti eqqidaysse beethishe de7oosona hayssatuppeka corati banta kushezan akaabaza oykqidi haaththa waaro kessishe beettosona

Woge pittishe beettiya dumma oosoassinne bantaheera giigissanas danci dendida yelaga asatinne cima maca asati attumasa tuura beettosona.

Dumma dumma anqashata caaniya wogga kaame beettishe deees izasseka guye baggan deiza aaho gongezan anqasha caanidi efishe diza asati eqqidosona.

Oonatetta erisiza toophiya ha'i wodiyan yiita payda matoqeza barnam7u kushen oykqizi ha zaariza asa kushe beethtishe deees.

Tohuwa kuwasiya kaa7anasi giidi shhiqida yelagati beetoosona. Ha yelagatikka bantta tiran ha77i wodiyan dooruwa maalata bessiya gisttiya shurabiya maayidoosona.

Dootoriyya Abiy Ahammediyya goddon wothidi oshacha bagara heedzu asati hadirssa bagaaraka heedzu asati eqidaysati beetishe de'oosona.

Dumma dumma kata qommota shayidi mizanas gidi gigisiza issi kethay betishe de'es ha kethaka tuketinne hesadanka katha ayfeti betosona

Dumma dumma asati issippe shiiqid eqidosona, eqida besan guye bagara wolqama woray betishe de'es

Issi pula hanotan kexeetiza kethay betishe de'ese ha kethasikka dumma dumma sanqatinne hesazakka heregappe gizaysati betosona

Issi besan shiqidi dalga asati uthidosona heysatuppe sinta bagan de'za hedzu atuma asati banta ayfezan maxaxara wotidi ha xelosona.

ciisha gidiza bessara hamutishe diza issi boncho asatinne heyssa danka gaxaara yishe beettiya dumma dumma asati de7oosona

dalga bootta maay7o maayiza maca yela ga nayti beethtishe de7oosona izatappe sinthe baggara dumma dzumma ciiyiza mitha puutheti de7oosona

Issi mishiriya barsom7ozan woykko ayfezan maxaaxara wottada barhuphe qachonta guye yeddada barnam7u kushe aatta baxbalada ha utta xeellashe beettawus.

Issi xoqa yetha yexi woykko xoossa suntha xoqisiza bessan yexishe beettiya nam'u citan deiza boothta maay'o maayiza asati beettosona.

Dalga asati issisan beettishe de'oosona ha asatuppekka sinte baggara coratidi issisan eqqidi haasayishe dizaa asati beettosona.

Dalga kawo oosanchati issipe gididi baynta oottido oosoa ba issi asayyo qoncisishe beettosonna ha inti qoncisiza asikka huuqesan de7iza kawo oosancha

issi attu maage barsom7o tumisidi keehippe yiillotida asa daani ekkidi ha utti beettes ha asappe guye baggara zalga asati beethtosonna

nam7u attumma asati hemettishe demmoos ha nam7u attu maasatuppeka issoy isilaama ammano kaallizayssa maalata bessees heyssape miye baggan dizayssage dotoriya abi ahameda gidees

ha7i nu beyo saatiyan cora asati beettishe de7osona ha asatuppeka issi macaara giddon eqqaza nam7u attuma getara haasaya shinne qoppashe beettawus

nam'u asati sarotetishe demmoos izatuuppekka issoy nu tophiya huuphe gadaawa gidizanne ayssiya waanna dootoriya abi ahameda gidees

Bootha may7o maayiza ha7i wodiyan toophiya dooroa malata gidiza dotorya awi ahamedi ehido gistiya malatay dizayssa maayiza issi mishiriya eqqada beettawos.

Issi uttiza attuma asi beettishe de7ees. Ha attuma asikka xoo7eppe kare biitta epanaas maaddiza paasporte kessanaw ba ayfezan xeellishe de7ees.

Issi atuma asi beetishe de'ees. Ha attuma asika uttidi ba oykida waraqateza xaafi xaafidi hessape simmidi xaafizaysa sinthan ezgiza asayo odoshe beetees.

dalga kawo oosanchatinne goshshancha asati heyssadanka zal7anchati issisa shiiqidi eqqidayssati beettishe de7oosona ha asatikka bayntas kare efiza woraqata ekkanas gidi xaafetana yidosona

Nam7u maca asati beettishe de7osuna izatikka baynta kushen orde maxaafa oyqqidi ha zaari nuna xeellishe beettosona.

Hayssan eqidi diza dalgga pooliseti beetosona isstape issoy tophiya bandira hashera athi mayidees. issi atumazi iyara eqides

Daliga saroteta naagisiza polisetinne dumma dumma kawo oosanchati issi keeththan gelidi yaa7a yaa'yayessati qoodan coori beettosona

Dumma dumma kawo oosanchati nu biittan de7osona hayssatuppe issua gidiza sarotetha naagisiza sarotetha xaace geetettiya polisetinne dumma ogge xaaceti bettosona.

topphiyan dumma dumma poliseti de7osona heyssatappe issua gidiza poliseti bootta maay7o maay7izayssatara baynta masare oyqqidi pude salo zaaridi ahaa xeellosona

dumma dumma kawo osanchatappe issuwaa gidiza kaame asa naata qohonta malanne iza sarotetha naagissanas ogeen xaafiti oottiza nam'u polisetinne heessadanka tirabikketi beettosona

Dumma dumma tooppiya sarotetha naagissiza asati issisa shiiqidi tooppiya sarotethas sintha baggara oydu bayndira essidayssi beettosona

Dumma dumma saroteta naagisiza xaaceti toopphiyan de7oosona hayssatuppekka issoa gidiza dumma saro wolqama sarotethas eqqiza poliseti beethtishe de7oosona

toopphiya sarotetha naagisiza xaaceti issipe maaran uttidayssati beettishe de7oosona izatikka bantha hupheppe qophe dentidi ha simmi uttidosona

Tooppiyan daro sarotetha nan gissiza polise qommoti de'oosona heyssatikka dumma dzumma maayon shaakecthcthosona izatappe issua gitiza addisaaba polise beettishe deoosona.

Heedzdzu asati uttidayssati beettosona ha asatuppeka issoy woraqata oyqqidi izan xaafanas hanees hanko nam'atuppe issoyka woraqata oyqqis gido atto issoy ba silke xeellishe beettees.

Dumma dumma kawo oosanchati issisa shiiqi xeesettidi aaho keettan uttidi yaaa yaa7ishe demmoos hayssatikka bayntappe sinte baggara uttida asi odizayssa esgoosona.

Dumma dumma kaameti tophiya giddon deetes hayssatupe issuwa gidiza asa naata caananas giigidi ba gonggeza giddon caanishe deetes.

Issi goba atuma asi sinthan eqidi ha xelishe betes ha asika ba ayfezan manaxara wothidi bape guye bagara de'iza koronte gigisiza atupe sinthara eqides

Dalgga assathi issisan uttidossonna. Ha assathikka banta qoffa ubba agidi issipe banta qoffa hassaizza sinthera eqqiza assakko zaridossonna.

dalga asati issisa shiiqidi ha xeeliyayssati deettosona hayssatuppekka nam7u attuma getinne hanko ubbay maca geta gidiyoge konce.

darga kawo oosanchati issife shiikidi baynta yaa7iza bessan uttidi olayta sooddo yumborse yaha akeeththan beettosona

Biththa goshaninne puuthiya tossan erethiza dalga assathi issipe dendidi issi demba bessan puuthiya thokidhe demos haysathupe issoy akafa oyqidayasara biththa kashishe dethes.

Oyddu gidiza asata deemmishe de7ays hayssatuppe nam7ati uttidi xaafishe aazakko de7oosona hayssatuppe qasse nam7ati eqqidi entamatan xeellosuna

Dumma dumma attuma asati issi bessan uttidi ha xeellishe beettiosonna izatappe guye baggara goyetti benta goshsha biittay beettees..

Nu yaadige kawua malasa zeena gizayssa be ashe deays izikka bar'ayfezan maxaaxara wottizi aazakko haasayanass bar kushe dentidi bessishe deees.

dumma dumma kawo oosanchati issife shiiqidi cora ammano aawatura uttidosona ha asatuppe sintha baggan deizayssati dumma banta oonatetta erisiza gaammo maayo7a banta qoodhe zaara aattidosona

Hosupu gidiza attuma asati beettosona ha attuma asatikka issife gidizi ha simmi eqqidi izatappe dumma dumma meray deizayssati de'ikkonne ubbay issua gidizi xeelloosona.

issi attuma asi guuthara huuphe guye tiishi mishe dizaayssi beettees ha asikka keehippe malay lo'iza arsa gidiza asa

He zugidiza asati beetti sheete oosona ha asatoppeka nam7ati attumageta gidikkone issi macara nam7u attumatoppe giddon eqqada kushe xoqu oottada

dumma dumma toopphiya bandirati beettoosona hayssatopfekka nu toopphiya bandiray cililo galal7onne zo7o meray dizayssi gaxan beettishe deees

dalga yelagati issisan uttidayssati beettosona izatikka uttidi issoy issoara yaanne haanne xeelettidi haasiyyayssatikka beettoosona

Issi suufe maa'iza yelaga attu mage uttidi ha xeellishe beettees ha attu magekka ba sintha xumisidi yeelotiza asa daanidi ha utti xeellishe beyoos.

Dumma dumma pulacha wontank qoykko keeththa keexiza asassi ekkidi efiyo ye saamisharppe issua gidiza orqoro efishe diya dalka maca asay peeththos.

Issi puulattiza bessan dutoriya awi ahamedi eqqides izaa bessinte bakkara haasayiza qaala xoqu ooththidi sisiza miishati beettosona.

Issipeteta wurseti gakkanaashe nu afirkas leemiso gidos gida dootoriya Abi Ahammida potoy de'iyo xuufiya sinthan oyiqqiza dalgga asati beethtishe de'oosona.

oyddu gidiza asati uttidi ha simmi beettosona hayssatuppeka heedzdzu attuma asati suufe maa7idayssara banta woraqatan xaafishe beyoos.

Madabarazani aniqasha kunthi canidi issi sape harasa hefishe de'eza kametine duma duma hesadanika katha canida kameti asra betosona

Hezdzdu macca asati betosona izetupoekka namati tuke uyanasinne ganthanasi pude epishe deiyogeyi betishe desi hesatuppekka issinoya shashe hasheni qaxa wothasu

Issi puulatiza Besan de'izay eto telokome Giza xufey de'es Haysan xafetida xufey Diza pidaley etihone h.h.m Betosona

issi zo7o oydezan uttiza dalga asati beettoosona ha asati yaa7aasi uttikkonne entappe dariya bagga asay yibe naagazan pace oyde bessees

dumma dumma kaameti beettishe de7oosona ha kaametappekka enta matan eqqiti gelanas giikiza zalga asay beettishe deees

Dumma dumma ayfaaybeta bayziyonne shammiyo issi giyay beettees hagiyazanka shammishenne bayzishe deiza cora asatinne izati shammida miishay beettes

Cora maca asati issife shiiqidi eqqidayssati beettishe de'oosona ha asatikka dumma dumma ammanoy toopphiyan deizayssape ortotookkise kaalliza ammano asata.

issi wolqama aaho lo7o ogezaara kolxishe deiza kaame beettis ha kaameppekka hara baggara gedenne haanne hemethishe deiza asati beettosona

Dalga asati issisan beettosona ha asatika kaamiyan gelanassinne kaamekko shiiqi shiiqidi eqqidayssati beyiyode qoncen beettosona.

Dalga yelaga asati issisan uttidi biira giza ha'i wodeyan yiza ushsha uyishe beettosona ha asatikka banta uyidi ufayssa aattidinne heyssadanka haasayishe beettoosona.

Dalga yelagat issippe shiqid ha xelishe betosona.ha gelatapeka sintha gaxan de'za issi atumagey ba ayfen maxaxara wothides.

issi yelaga meray lo7iza daama gidiza macanayea bana duge gakkiza mayo aaththa maayada barhuphezan qoophe wottaza barnam7u kushen qoophe oyqada ha xeellashe beettawus

dalgga kafo qoommoti beettishe de'oosona hayssatikka aabba kafoti issoy issuwara shiiqidi suggetishenne issoy issuwa qefiyappe dumma dummabata maaxishe beettosona

nam7u asati beettosonna hayssatuppe issi guutta naaynne issi cima aawazi beettes hayssatuppe guye baggara dumma dumma mithati worattidayssati beettosona

Nam7u yela ga nayti beettishe de7oosunna hayela gatikka barnam7u biradheta issi kush yaageta xoqu xoqo ooththidi salo malatishe demmoos.

Oyddu yelaga nayti beettishe de'oosona hayelagatekka bootta kanatera maay'izi ha hemettanas giigi eqqidayssati beettishe de'oosona

Haattha waldhashe beettiza woykko kaa'ashe beettiza issi yela ga mishiriya de'awus hayela giyakka bar'ayfezappe maxaaxara dikkonta haattha giddon eqqadus

issi aaho denba bessan keehippe zaro gidiza dumma dumma maata qommotinne mitati biitta kammida hissati beettishe de7oosona

Issi wolqama woray beettishe dees. Ha worappe sintha baggara asa naati issisappe harasa pinnanasi bolla baggara haaththappe oosettiza zarphey beethtishe dees.

Issi attumasi buutta qoophe huuphen wottizi barnam,o kushe kiisen wogga biradheta naaqidi eqqides izikka ha xeellishe beettes.

Macca asati ziriya zittidi eqqidayssati beettishe de7oosona.ha asatikka bantta guyye sintha maara naagidi sinttaw yida asay sinthe baggaara wursethan yida asi wursethaan eqqidoosona.

Dalgga tamaare nayti issisa yiidi bantta oonateththa matawuqaza ekanas xaafetanaw giigi eqidayssi betees.

Dumma dumma dere asa shaakanas dandayiya toopphiya onateta eresiya matooqe kessanas yiidi xaafettana uttizanne naagiya cora asate beettosona.

heedzdzu asati sentawukko kidi baynta nam'u kushen kushen woraqata oykqizi ha xeelisishe beettosona izatappe issoy qoophe wottides

Dalga attu maasati issipe shiiqi eqqidoosona hayssatuppeka giddon giddon dumma asatinne heessa danka kawo oosanchati beettosona.

Banta sunta xaafisanas woraqata oyqqidi eqqida maca asati beettishe de7osona izatappe sinthe baggara xaafishe diza dalga asati woykko oyddu gidiza asati beettishe doosana.

dumma dumma asa naati sunta xaafisanas maaddiza bessan dalga asati uttidi baynta wuraqatan woraqatan xaafishe beettosuna

dumma dumma cora asati issipe shiiqidi baynta qoppi duuga qoppi duuga xaafishe beettosona ha asatakka xaafisishe deiza nam7u yelagati de7oosona

dalga guutta tamare nayti issisaa shiiqidi ha7i wodeyan yiida toopphiya oonatetha erisiza hayssa masgabettishe oykko xaafettishe beettosonna

nam7u yelaga macasati uttidi beettosona hayssatuppeka issina uttidara ba dawutarazan xaafidoyssan maatameza wottashe beettos

qoodan cora yelaga tamare nayti issisa shiiqidi banta oonatetha erisiza payda matoqe ekkanas ubbay salfizan eqqidayssa demmoos

dalga tamare nayti banta issi isse woraqata oyqidoyssara fayda matoqe kessanas gidi eqqidosona hayelagataka kesisanas essida issi attumage uttidi ha xeelishe deees

Dalga cima asata eqqidayssata xeellashe deays ha asatikka banta maara naagizi woykko salpeza moorontha maara maaran eqqidayssati beeththosona.

Tohuwa kuwase kasan eretiza Nam'u yelaga nayti betishe do'osona ha naytika isoy isuwara qometidi sintaw ufaytidi woxishe be'os.

"Issi aaho dembba bessan kuwase ka'ishe diza nam'u cita nayti beetishe de'osona ha nam'u citatikka issi goole heeran sugetishe de'osona."

To kuwase kaishe deiza namu citati betosona hayisatuppekka naamatha citati gole geliththidi upayisawu woththishshene issoyi isara oyiqetishe demosi

Issi yelaga meray keehippe lo7iyo bar huuphezan shaashedaanizina guuththaba xaaxiza yelaga nayiya beeththashe de7awus; izakka keehippe ufayssan miiccashe beeththawus.

Tohowua kuwasiya ka,idi gole demidi ufayisan ba nam,u kushe adusidi woyiko mic,idi ha woxishe betiya issi yelagayi de,ees

Nam'u citay tohua kuasiya kaishe demos ha nam'u citatika bantana dandayida ta darayis ta darayis giyogan hanacetidi kaishe betosona.

To kuwase kana hashe koyirotid gigiza potuwa denidiza mara woga nagid sinththa baggara hokiza yelagatinne guye bagara eqidayisat betosona

tohowa kowaasiya kaa7iya dalga yelaga nayti beettosona ha yelaga naatikka issife citan uttiti banta mayo7a maa7i doyssara beettoosona

Tohowa kowaasiya ka anasi denba gelanappe koyrothizi ubbay eqqidi sarota woga poliyo oosoa sigidi eqqiza dumma dumma nam7u ccita kowaasiya ka7iza yela gati beeththosona

tohuwa kuwaasiya kaa7iza nam7u citappe xooniza issi citay keehippe ufayssan kumidi issoy ubba haakkokki eqqidi hangidi miicishe beettees

dalga attuma asati beethtishe de7oosona izatikka kuwaase kaassa eriza woykko isporte eriza dalga woykko guutha xoqu giza asata

ko7aatiya kaasan erettiza yelaga nayti beettishe de7oosona ha yelaga naytikka xoonidi banta daaga ekkidi ubbaykka banta qoorera maay7i dooge beettees

dumma dumma salo piriza woykko tokando yaagetiza isporte tamarsiza issi yelagay kessido poto be7ashe de7ays hata pellazanka dumma dumma i tamarsizayssati beettosonna

Wareta woykko bokkise giza isporte tamaridi sintha wursiza macanaytinne attuma nayti beettosona hayssatikka banta tamarido isporte bessishe de7oosona

nam7u tohan woxiza guutha nayti laaggiza saykile gizayssi dalga laaggiya cora yelagati beettishe de7oosona

kote woykko xawula misatiza ban oyqqidi guutha kuwaase shoci shocizi gedenne haanne kaa7iya guutha yelaga maca nayti beettoshona hayssati kaa7iza kuwaasekka teenise kowaase gi xeeygetes

Dumma dumma tohowa kuwaaseya kaa'iza kaasanchati beettoosona heyssatappekka leemisossi bukkayo saakke heyssa danka guutta guutta dumma dumma kaasanchati beettoosona.

toha kowaasiya kaatsan erettiza yelaga nayti beettishe de7oosona izatikka sintawukko simmidi woxxishenne banta kushe micidi ufayssas guppishe demmoos

Salo guppiza isporte ta tamarsana giza woykko tokando gizayssa tamarsanasi ba oonatetha eresiza potonne heyssa danka tappella kessiza asi beettishe deees.

Tohuwa kuwasiya kaasan eretiza nam'u citati beetishe de'osona hayssatika liver puule gizayssinne manchistere unaytidde giza nam'u citati kaa'anas giigidi uttido potozi beetes.

issi yelaga attumage ba duunan qaala xoqu ooththidi haasayisiya woykko ubba asa sisiya miisha oykkidi haasayishe demmoos

Dumma dumma kattatanne heyssadanka harabata yegganas lastiqeppe medhetiza zaambileza demmashenne xeellashe de7ays

daro ammano woykko yetta miisha gidizayssatuppe issua gidiza diitta gizayssi woykko gitare gizayssi beettishe deees

Kaamezi beethtishe deees ha kaamezikka so kaame giza woykko meray zo'o gidaza nam'unne heedzdzu gidiza asa xalli uttiza kaame beettawus.

Haaratanne parata issi bolla qachchidi para garezza bolla asati uttidi haththa ekanas bishshe dettes.

Dumma dumma kaame qommoti beetishe de'osona hayssatuppekka asa nayti soon shammidi barkka woykko nam'u heedzdzu gidiza asa xalala utisiza kareththa kaamiya beetawus.

dalgga kametti bettishshe de'ossona ha kametappe issuwa giddiza koronte kamekka sinththe baggara aho kareththa meray de'izayssi eqqidees

Nam7u attuma asati beettosona ha nam7appe issoti issoy guuta cimmi bessikkonne guye baggara deizayssi yelaga attuma gee hemettishe beettees.

shuchcha qoxizi bittara oyttido woykko kobilisto giza ogeera gede bishe diza asatinne heyssa danka eqqiza nam7u toha macasa motore beettes

Nam7uthooy deiza guutha nayti kaa7izanne laaggiza motore masatiza sayki lekkizayssi beethtishe deees izakka issi suufe maa7iza orde asi laaggishe demmoos

Nam'u asati uttidi beettosonna hayssatuppe dotoriya aabi ahamedi payda matogeza kessanas gidi kessiza issi yelaga attuma asa sintan uttides

dootoriya abi ahamedinne izi ha7i wodiyntoophiya oonatetha erisiza matooqeza kessiza asi sintan dootoriyasi kessanas utisidees

issi aspalte ogezara hemettishe diza nam7u toha motore beettishe de7ees izakka laaggiza issi attuma yelagay beettes

Wolqama abba haattazi beettishe deees ha abba haattappekka he pinta pintiza wolwolo gizayssi xeeli wodey ha simmizi beettees.

ogeera ha laagettishe de'iya hare gaarezi beettees iza bolla uttiza dalga asatikka beettishenne heessape guye baggara gede biza issi attumage qoncees

topphiyan dumma dumma kaame qommoti de'osona hayssatuppe issuwa gidiza issi mooretiza kaameta issisappe harasaa caanizi efiza kaame beettishe de'ees

issi kaame ba wolqappe daro ba caanidi bishe biittay oyqqin woykko wurqay oyqqidi kessontha diggin daro asay wodhdhidi su gishe demmoos

Biitta goyishe deiza issi kaamenne izi goyiza bessan dalga asati issife shiiqidi xeellishe deiyayssati beettosona.

Dumma dumma kaameti beettosonna ha kaameta sintanka eqqidi baantawu giste shaasha mishe deiza ichashu gidiza asati beettoosona.

issi keehippe aaho gidiza keeththa giddora hamuthishe deiza dalga asati beettosona ha asatuppekka bantaborsa saara goochishe woykko hemetisishe diza nam7u asati beettosona

booththa baluqozan katha woykko dumma dumma aybaaybetanne heessa danka timatimeta caanidi hargaaren ehiza asati beettosona

Issi puulatiza wuygey de'iza keeththa demmashe de'ays ha puulatiza keeththasika booththa pengey woyiko saniki dizayis betees.

ha bululishe diza nam7u kaameti beettosona izaappe sinthe baggara de7iza kaameenne he kaameppe sinthe baggara bartoan hamethiza attuma asi beettees.

Issi bessan dalga asati eqqidayssi beettishe de'oosona ha asatoppekka giddora izata nam'awu shaakkidi woykko nam'u citowu shaakkidi kanti yiishe beettiya asi de'ees.

issi wolqama buro oosettishe diza pooqezi beettishe de7ees haqo pooqezappekka bolla baggara xeeliyode salon shaari de7ees

Issi aaho aspalte ogezaara bishe diza galga kaameti beethtosona hakaametappekka miye baggan miye baggan maatay dumma dumma meran diccidayssi beettees.

Oyddu gidiza asati eqqidi beettosona izatappekka heedzdzati attu maageta issinna macaro gidishin attu maageti woraqata oyqqidi nababishe beettosona.

Dumma dumma asa naatu suntha xaabisiza asati beeththosona ha asatuppekka issi attu maaqe hokkiti hankota yaati xaabite gi tamarsishe demmoos.

Dumma dumma ammanuwa kaalliza asati tophiyan de7oosona hasatupeka issi timirtte keeththa tamaariza naytupe issilame amano kaallizayti beeetishe de7osona.

Issi booththa koote mayidaara eqqada ha xellashe beettawus.ha mishiriyakka ba achcha keehippe kessada miiccashe de7awus.

Issi timihirte keththan tamaariza dalgga naytti aaho kifilen uuttidii bantta kompiterezanne hessadankka waraqata uutti hoki xellishe demos

dalga goshshancha asati issi saa shiiqi uttidi woykko cima asa timirte keeththa giza kifilen tamarishe issi asi kushe kessidi oysha zaaranasi hanes

issi yelaga orde macanayaa bettashe de7awus ha yelageppe sinthe baggara eqqiza issi attumage iqaala xoqu ootti siisiya miisha i doonakko shiishshidi eqqides

Daro cora asati issife shiiqidi eqqidayssati beettosona ha asatuppeka heedzdzati sintako shiiqi eqqidi izatappe nam'ati attuma geeta issinna macaro.

dalga tamare nayti issi kirfilen uttidi ha xeellife beettosona hayssatikka astamarizi sintan eqqidi izanta tamarsiyoyssa tamaranas esgoosona

Issi timirte keettan tamare naate saro woga maara naagidi yoonta gaasoan guutha nayti xalla tamariza kifiley beethtishe dees.

Barqaala xoqu ooththidi ubba asa sissanas koyda issi yelagay beettishe deees hayelagaykka ba duuna koshishidi hamishan haasayishe deees.

wolayta soddo yumbursiya koyro tamare naati geliyo penge beettishe deees ha pengeza udekka gelishe diza dzumma dumma tamareti de7oosona

Issi kipilen kumidi uttiza yela gaati beettosona hayssatikka tamarishenne izati banta kushen oyqido xaafiza iskirto xoqu ooththite yaagin xoqu oothtidosona.

Dalga asati eqqizayssati beetthosuna hayssatikka guutha nayta sarotishe deiza issi wolqama kawo oosanchatinne heessadanka banta'aypen maxaxara wottizayssati beettishe de'oosuna.

Issi aho demba ogezara bululishe diza kamey de'es ha kamezika ha yidi diyoge qonc'en betikone izappe gaxara gaxara utida bitati betosona.

Issi aho aspalte ogezi betishe dee's ha ogezappeka miye bagare na'mu asati wolqama kathayi keyizayisa gidoppe kiyidi hemetish betosona

dalga asati issi buro goyettishe diza bessara hemettishe de7oosona ha asitikka ooratti oosetti de7iza ogeera yishe kaameppe sintha baggan eqqidi zoretiya asati beetthoson

Dumma dumma kaameti nu biittan de'oosona hayssatuppekka issoa gediza oge goydi issi wagga kaame kantikko izi goyiza bessa giigissiza kaamezi beettowus

oge ooththishenne heyssa danka dumma dumma ooson erettiza issi kaame beettishe deees ha kaameppe sinthe baggara xoqu xoku gida mitatinne asati eqqidosona

issi puula hanotan oosettiza aspalthe ogezaara kolxishe beettiza oge giigissiza kaame deees ha kameppe miyi baggara cora asati beettosona

Bootha haaththa tankarezi beetishe de'es; ha tankarezappeka sinththe bagaara haaththa soho naaganas giidi xoqqu giza shuchchape gimbbi keexida dirssi beetishe de'es.

Dumma dumma asati issi saan eqqidaysati beetosona. Ha asatuppe miiye baggara wolqama dhoqqu giza miththatinne hessadanka maatati beetishe de'ees.

ba huuphphezan gaammo asay woththiza dumma wogga mayuwappe issuwa gidiza dunguza qoofe woththiza issi yelagga miishshiriya kushe mecetashshe bettawus

Dalgga attuma asati beettishe de7oosona. Ha attuma asatuppeka sintte baggaara wolqama ziqqi giza aafoti bookethizayssi beettishe de7ees.

Haatta asi oosettida issi boono gizayssi beettishe deees hayssape miiye baggara asi so gelontha mala zirsa ziri wottidoyssi beettishe deees.

Heedzdzu attuma asati haaththa juuqishe demmoos ha haaththa juuqisayssatuppe nam7u yelagati ne issi cimiza adde beettishe de7oosona

Keeta keexanas go7iza dumma dumma oge go7ettidi keexxishe deiza asati beettishe de7oosona ha asatuppekka sa7an eqqeza issoynne dumma ytu gitiza asati bollan beyttosona.

Issi gayti uttiza nam'u keettadaaniza puula keeththay beettishe dees. Ha keeththappe sintha baggara biitta kammi wottiza maatay beettishe dees.